Luno luguudo ela kumbali kwalwo ghaligho ennhumba mwebasibira emipiira. Kuluya kw'ennhumba eno ghaligho epiki ibili n'akagaali ghabagho nakadaala webasiikira kyapati, wangulu w'ennhumba eno ghaligho omuti ogw'amasanhalaze n'ewaya.